collectivité térritoriale ñaari collectivités territoriales ñooy am te communes yi am nañ information yu bëri sur le foncier bu boobaa ñun avecec la médiation mais du nekk ñu rek

ok
parce que comme <hesitation> cellule bi ñuy installé foofu

mais ñun danañ xam naka la ñuy def ba wwaxtaan ak parce que ce n' est pas uniquement le kii <hesitation> collectivité territoriale mais les chefs de villages
ok
ak les chefs de famille parce que <hesitation> exemple sëñ Moussa soxla na suuf mais nijaayam Ablaye Ndiaye
waaw
moom am na fukki hectares yi
ok
waaye mais nijaayam danañ ko wax ni ah kii de ndéem moom yàlla dimbale na ko ba mu am bugg a am finacement bii yow ngay kilifaam waroon koo dimbale

loolu mooy médiation sociale faw yàlla imaam yi ci lañ bokk ci médiations yi chefs de villages yi ci lañ bokk ak les influenceurs ci lañ bokk collectivités territoriales yi aussi ci lañ bokk
est ce que yaakaaroo ni moom mooy pàcc bi leen gën a nar a sonal <breath> ci
mais nag <hesitation> jafe-jafe fu nekk day am mais nag itam <hesitation> jamono jo jamono ji toujours day changé <hesitation> la amoon mille neuf cent soixante amatul léegi xam nga mille neuf cent soixante soo seetee suuf si en pagaille la woon léegi fi mu ne nii peut être daa xat waaye nag kilifa bi nga xam ne moom conscientiser nañ ko deuxièment conscientiser cvollectivité territoriale bi

parce que moom la ñuy defal le jeune une délibération prouvant que moo moo hectare bii
ok boobu boobu ba léegi tamit <hesitation> li nga xam te ne moom mooy force paysane <breath> day am ñu koy teewal ci ci collectivité locales yi ak ci li nga xam te ne mooy ca àll ba <noise>
non ñun fi mu ne nii
ok
on est partout man fi mu ne nii actuellement su ma jógee fii
ok
su ma à partir de lundi maa ngi def une tournée a niveau des qutare communes yi mooy maanaam <hesitation> Mbadakhoune Ngathie Nawde les collectivités <hesitation> territoriales pour wane ne ñun de ñun lañ indi au niveau de Agri Jeunes Agri Jeunes ñun lañ indi pour au moins ñu enrôler ci wàllu projet bi
ok
présenter wu ba pare parce que nit ki aussi sooy dem ci këram bu ko defee nag suñ demee moom ba pare dem former ji les jeunes ñëwaat def les les les rencontres de sensibilisation au niveau des des communes d' intervention
après la formation des jeunes yooyu nga xam ne moom la ñu tuddee <breath> keppaaru koom <breath> bu ñu dellu si waatee lan mooy doon seen seen seen seen seen rôle ci zone d' intervention yi nga xamante ni dañ leen fa tas
oui seen rôle mooy maanaam jeunes yi nga xam ne ñoom buggu nañoo incrire pour mën a bénéficié wu dañ leen di jox des fiches
d' accord
ces fiches là y' a des fiches <hesitation> yi nga xam ne <hesitation> fiche d' information la et de sensibilisation am na fiche yoo xam ne aussi pour au moins recueillir jeunes yi nga xam ne ñoom ñoom <hesitation> vraiment bëgg nag force kii <hesitation> Agri Jeunes accompagné leen ci la ñuy aussi ñun waxtaan ak jeunes yooyu si seen idée de projet parce que c' est un processus
très bien
parce que démarche boo xam ne la

parce que des fois aussi da ngay gis jeunes yoo xam ne ñoom de de duñu xam <hesitation> lu xew dañuy ñëw rek ñu insrire dem nañ seen yoon donc foog ñu accom foog ñu wax lenn ne projet bi pour nga bénéficier si foog nga nekk ci gox ga
d' accord
pour nga pour <hesitation> pour nga bénéficier wu aussi na nga nekk un résident soo déggee ma ne résident
dëkk fa
mooy maanaam na nga na nga fa dëkk ba pare fas yéene faa liggéey
ok
wala nga demoon Mbour ndax amul xëy wala nga dem parce que ah mbéy mi neexatul parce que jiw bi ak engrais amul ñu ne la dellusil waaye nag soo dellusee aussi dëkk fa ñu mën laa financer
*** la tuddee retour
voilà
<laughs> *** bu boobaa de
voilà retour bi <laughs> retour lay doon parce que <hesitation> moo gën parce vraiment képp soo gisee jeunes yi nekk fële Dakar wala feneen amuñu pexe mais nag Agri Jeunes may na leen opportunité ñu dëkk fa ñu dëkk tekkee fa ñu dëkk
<hesitation> <hesitation> na fekk xale yi ndaw ñi daal di <hesitation> am information yu ci war yëpp <breath> daal di am <hesitation> li nga xamante ni moom mooy <hesitation> li ñu bëgg ci <hesitation> projet bii di Agri Jeunes <breath> <hesitation> tekki ndaw ñi jëm ak ñoom horizon deux mille vingt cinq <breath> <hesitation> ñenn si ñi nga xam te ni ñoom lay liggéeyal di waa force paysane dégg ngeen <hesitation> Sadji na mu ko waxee ak na mu développé zone :ra d' intervention yeeg <breath> li ko tax a jug <hesitation> yooyu yëpp ba ci <hesitation> li nga xam te ni mooy keppaaru koom yooyu nga xamante ni ñoo fas yéene teewal tamit ci biir àll bi waxtaaneeg <hesitation> gone yi nga xam te ni <inhales> xamuñu fu ñu jëm wala am nañu idée de projet wala bëgg nañu cee bokk te xamuñ fu ñuy bokk <breath> bu boobaa dañuy dem ci keppaaru koom yi rek mu daal di ñu daa di leen <hesitation> orienté <breath> wax leen ni ñuy def ba <hesitation> ba nénéficié wu ci li nga xam te ni <breath> moom mooy <hesitation> projet bii di <hesitation> Agri Jeunes tekki ndaw ñi <breath> waa horizon deux mille vingt cinq léegi nag <hesitation> amath activités yi nga xamante ni force paysane dina ko dérouler parce que boo defee ba amee sa <breath> boo ko defee sa dispatching ba pare boo noppee <breath> da nga ni nag man samay activités ci lii ak lii lay doon
<hesitation> <hesitation> non comme ni ma la ko waxee rek <hesitation> activité yi ñu ngi ñu ngi teewlu ci ñetti pàcc mooy maanaam sensibilisation bi <hesitation> participation <hesitation> émission yi <hesitation> médiation sociale ezt familiale ak <hesitation> mission de suivie
waa non bu jeexee activité yi bu jeexee activités yi bu jeexee tàkk bu ngeen noppee ci yii yëpp am na loo xam te ni <hesitation> moom ngeen ciy séentu ci li nga xamante ni jot ngeen ko def c ci ci ci ci réalisation
<hesitation> donc loolu tout comme mooy maanaam résultat
waaw
voilà léegi am na luñ ñu sas <noise> mooy maanaam benn activités yi mooy maanaam mille huit cent jeunes war nañu leen sensibiliser informer leen ci projet bi
mille huit cent jeunes
mille huit cent jeunes waaye ci mille huit cent yi mille huit cent yi neuf cent yi nañ nekk jigéen
dangeen koy xaaj ci digg bi
waaw neuf cent yi nañ nekk jigéen
loolu du jafe
non non du jafe
ok
<smacks lips> du jafe parce que am na dispositif yoo xam ne jël nañ ko dañuy sóoraale toujours l' approche genre
ok
dañ koy sóoraale
<hesitation> <hesitation> waa
donc ba nga xam ne neuf cent yi daal mille huit cent yi cinquante pour cent yi femmes lay doon waaw su dee objectif boobu atteindre nañ ko mooy donc on est à cent pour cent de résultat
ok
waa mais soo ko atteindre nekkoo kii te énun <hesitation> par rapport ak li nga xam ne moom contrat de performance bi nga xam ne moom la ñu Agri Jeunes sas danañ ko respecter dans toutes les collectivités territoriales bi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy intervenir
<breath> ba léegi ci résultat <hesitation> résultats yi nga xamante ni <breath> moom la ñu len xaaree bu weesoo mille huit jeunes yi neuf cent yi nekk jigéen neuf cent yi

huit cent jeunes huit cent jeunes dontu ci huit cent jeunes yooyu aussi quatre cent yi nañ nekk jigéen
beneen huit cent jeunes

waaw
danañ leen ñoom quatre cent yi nga xam ne ñoom ñoo nekk <hesitation> jigéen lañ dinañ leen former ay formuler ay idées de projet
ok
ci biir mille huit cent yooyu
waaw
xam nga huit cent yi danañ leen formuler leen ay idées de projet yoo xam ne éventuellemnt formulation idée de projet boobu day dem pour ba ñu financer lee parce que comme ni nga ko waxee woon dès le départ jeune bi mën na koo am mais xamul naka la koy la faisabilité mooy nekk jafe-jafe mais ñun dañu lay accompagner <noise> ba mu nekk loo xam ne c' faisable waaw donc ñooñu comme ni ñu ko waxee rek huit cent yi moom <hesitation> ci contrats de performance yi moom lañ ñu sas ne nañ ko def
<smacks lips> ci résultats attendus yi ba léegi
ci résultats atte <hesitation> attendus yi aussi seize émissions thématiques danañ ko def

te ñu ngi cee gum ci ñaareel <laughs> donc je crois que <hesitation> am nañ sas te <hesitation> sas boobu aussi danañ ko remplir <hesitation> ci dimbal <hesitation> Agri Jeunes parce que Agri Jeunes itteem itteem yi rek mooy maanaam li nga xam ne moom moo war ci côté am def na ko la ca des ñun ñoo ci des waaw <breath>
keppaaru koom yi nga waxoon sànq nga xam te ne daleen a war a yóbbu Thiès fii ak talaata <breath> ñu daal di fay <hesitation> tàggatu foofu tamit dangeen kooo xaaj ñeenti góor ñeent jigéen
lépp dañ ko respecté fi mu ne nii fukki jeunes ak juróom-benn la ñuy yóbbu à Thiès juróom-ñett yi góor la ñuy doon juróom-ñett yi jigéen la ñuy doon te loolu yëpp réglé naa ko ñi nga war a ñi wa&r a dem yëpp ça y est waa ñi war a dem Ngathie
commune bu nekk am na ñaari représentants
ñaari benn góor benn jigéen lay doon Ndiago benn góor benn jigéen ba communes yi yëpp jeex waaw
<breath> <hesitation> est ce que ci biir <hesitation> force paysane <breath> <hesitation> bu weesoo collèges yi nga xamante ne wax nga ko moom mooy <hesitation> baykat di sàmmkat di ak nappkat yi foofu amul yeneen composantes comme <hesitation> ay Agri Proder ak affaires

ak collège des femmes
ah danañ leen da ngeen a xaaj góor ñeeg jigéen ñi
voilà collège des jeunes non xam nga am na collège des jeunes yoo xam ne ñoom <hesitation> pratiquement tout ce qui est jeunes
ndaw yi rek
au niveau des forces paysanes

donc am na ñoo xam ne collège des jeunes am na aussi collège des femmes <hesitation> dont ci loolu sax j' ai je salue au passage <hesitation> Ndiémé qui qui est la responsable du du collège des femmes <hesitation> femme bu yëngatu ci ci mbir moomu
fanweeri simili ak ñaar bootu ci <hesitation> ñetti waxtu mbokk yi ba léegi seen émission Agri Jeunes tekki ndaw ñi <inhales> horizon deux mille vingt cinq <hesitation> ànd si ak waa force paysane bi nga xamante ni <breath> ñoom ñoo yore lépp li nga xamante ni <breath> <hesitation> moom la ñu leen sas si seen contrat de performance bi <breath> ñu ko doxal bu baax a baax ak point focal bi Thierno Amath Sadji bi nga xam te ne <breath> moom mooy point point focal bi fi teewal ñetti dëkk yii di Kaolack <breath> <hesitation> Kao Kaffrine ak ñii di waa Fatick <breath> donc <hesitation> dégg ngeen kon ni ñuy déroulé programmes yeeg yeneen yi ci aju yëpp <breath> alors comme comme comme comme <hesitation> parties prenantes yi nga xamante ni bokk na ci projet bi <breath> te force paysane nekk beneen entité boo

alors <hesitation> est ce que moom force paysane am na ñeneen ñoo xam dañuy <breath> ñu ñu ñu ngi koy taxawu di ko jàppale <breath> ngir li nga xam te ni moom la sóobu ci contrat de perfor <hesitation> performance yi <breath> mun koy mun ko àggale
<smacks lips> waaw comme force paysane soo déggee force paysane rek force bi rek signifié na lu ne le mot force signifié nañ ne force su amee nag il y' aura toutes les composantes yoo xam ne dañoo réunir pour force am donc lépp loo xam ne mooy toutes les compétences yi nga xam ne <hesitation> soxla nañ ko pour projet bi déroulé wu force paysane am na ko donc man mii wax ak yow nii il y' a le point focal national <breath> qui ont un professeur d' université <hesitation> Sadibou Sow <hesitation> moom c' est le point focal national <hesitation> il y' a Aliou Dia il y' a <hesitation> Ndiémé am na aussi <hesitation> tonton Touba Seck qui connait bien bien le monde rural mi nga xam ne bind na un livre sax <breath> sur la stratégie de la reconstitution du capital semencier waa donc <hesitation> ñooñu vraiment <hesitation> ak man mi nga xam ne <breath> man maa représenté les trois régions je crois que que compétence yooyu rek fu ñu mën a taxaw rek je crois que <hesitation> war nañu soulever une montagne
<hesitation> <hesitation> <noise> alors si ñettici ci ci ñetti <hesitation> dëkk yi nga xamante ni yaay point focal bi <breath> est ce que liggéey bi dina yomb par rapport ak nga xamante ni <breath> <hesitation> li nga xam te ne moom ngeen nas <hesitation> jëm ci <hesitation> keppaaru koom yi taxawagul <breath> ngir ngeen am répondant ngir yow nga am répondant ci yeneen <breath> si si yeneen zones yi <breath> donc <hesitation> nan ngay nan ngay defee jonction bi ci diggante ñetti ñetti régions yi
ndax yooyu yooyu je crois que <hesitation> jonction bidana yomb parce que au niveau de la région région Kaolack ak Fatick rek lañ intervenir dans le cadre Agri Jeunes dont quatre communes
ok
donc il y' a Mbadakhoune Ndathie Naoude Ndiago pour <hesitation> la région de Kaolack et Colobane pour la région de Fatick <hesitation> du am jafe-jafe même au niveau de de Louga it aussi du am jafe-jafe parce que quitté ici dem Louga <breath> loolu lépp ñun sóoraale nañ ko ba danañ def une planification boo xam ne <breath> dina vraiment dina mën a dëppoog activités yi nga xam ne moom la ñu mené
<hesitation> <hesitation> <breath> alors <hesitation> li nga xam te ne nag <hesitation> ci sensibilisation bugg naa ñu delluwaat ci tuuti Amath parce que yaakaar naa ni <breath> <hesitation> c' est vrai que ni pro projet bu taxawee <breath> force paysane ñëw ak ay xalaatam ak ndaw ñi <hesitation> bindu seeg yooyu noonu <breath> mais dafay des ci ñi nga xam te ne ñoom ñooy ñëw fa ngeen jëmale askan wi <breath> <hesitation> rawatina ci monde rural bi ñu gën a xamalanteeg li nga xam ne moom mooy projet Agri Jeunes <breath> waaye tamit force paysane taxawaayam ci biir projet bi
<smacks lips> xam nga dispositif yooyu yëpp jël nañ ko xam nga soo gisee ñu ne ñun <hesitation> keppaaru koom ñu taxawal ko kooku lieu de la localité xam nga lépp lum soxla wala lépp képp koo xam ne am bugg naa am information ci Agri Jeunes kooku da nga ko fa fekk il est en permanence ci localité ba rawatina ñun sax de pour faciliter information bi dañu koy jël diviser <breath> chaque commune en zone au lieu kenn rek di koy <hesitation> yore lépp mais dañoo diviser la communez chaque commune en zone kenn ki yore fii kenn ki yore fële <breath> nga xam ne information bi day gaaw te te te nit ñi danañ ko teel a jot li leen ci jaaxal aussi man presque chaque quatre trois à quatre jours man dinaa def <hesitation> kii une descente au niveau des kii des communautés d' inter des communes d' intervention voilà
boo demee foofu da ngay lëkkaloo ak chefs de village yi

parce que xam nga <hesitation> au niveau des communes am na <hesitation> lu ñuy wax conseil local de la jeunesse ñoom dañu leen di boole ci dispositif bi
ok
les OCB dañu leen di boole ci dispositif bi yeneen <hesitation> kuréel yi nga xam ne ñoo fa nekk te mu mu seen am mener di mener activité de développement ci collectivité territoriales yi danañ leen boole ci loolu oui
<breath> donc celà veut dire que ni boo nekkul ci qua ci ci ñeenti communes yooyu boo fa nekkul <breath> chaque fois am na répondant yoo xam te ne ña nga fa ña nga lay xaar

OCB yi ñoom dañu leen di dégg ci lu nekk daanaka de
voilà xam nga organisation communautaire de base <hesitation> mooy maanaam associations yi <hesitation> ñooñu ausi ci lañ bokk

ay jeunes kese lañ te ñoom aussi <hesitation> lu bëri footbal rek la ñuy kii

ñooñu aussi danañ gën a lëkkaloo ak ñoomau moins mën a <hesitation> waxtaan ba ñoom ñu impliquer wu ba ñu mën ñoo indil des jeunes yoo xam ne au moins mën nañoo soxla <breath> <hesitation> ci projet Agri Jeunes yi
ñàkk gi pauvreté bi tax na ba mu <hesitation> en tout cas bokk ci li nga xam te ni <breath> moo favoriser exode bi ndaw ñi ñu bëri juge nañ ci ci ci collectivité locales yi en tout cas àll bi dem ci taax yi retour ndaw yooyu nu ngeen di def ba ba ba dootul ba du fàtte li nga xam te ne moom mooy dellu si waat ci biir <hesitation> dëkk bi <breath> toog fa comme ni ngeen ko tuddee résident

waa donc xam nga comme ni nga ko waxee rek pauvreté moom <hesitation> soo ko waxee sax nit ñi ñuy nit ñi dañoo jaaxle waaw donc <hesitation> lutte la stratégie aussi de de de Agri Jeunes mooy lutter contre la pauvreté
très bien
lutter contre la pauvreté moom moo tax mu taxaw ne léegi de dinañ taxawl projet bu tudd Agri Jeunes mooy maanaam Agri Jeunes nag soo ko déggee mooy maanaam jeunes yi mooy ku jàng ak ku jàngul mën nañ nekk des entrepreneurs agricoles
très bien
ci naka mooy maanaam jeune bi soxla na am na ay diplômes mais nag tubaab nee na il y' a aps de sot métier na nga ko gëm farlu teg ci fula ak fayda parce que tous les gens yu ngay dégg ñu am ñu ne ñii ce sont des milliardaires et tout ils font ils ont commencé par un franc ba ñu ne léegi ay usines lañ yore et tout celà gëm-gëm la jeunes yooyu ñun danañ leen sensibiliser ne mën nañoo des ci seen terroir <breath> réussir <breath> réussir loo ay moromal seen i morom te Agri Jeunes am na dispositif bi am na moyen financier yi ba accompagner ces jeunes là <breath> donc léegi naka la ñuy def mooy maanaam gëm ko xam ne nit ki lépp loo xam ne am na ko foog mu ñàq ñàqal ko boppam
te la terre ne ment pas
voilà effectivement suuf du fen maam yi moom lañ doon wax <hesitation> donc loolu ñaareel ba itam daay daay lutter contre l' exode rurale parce que jeunes yu bëri <coughs> dañuy dem ci kë yow soo nekkee ci kë famille ñu war a béy dix hectares mënatuñu béy dix hectares ndax cinq hectares parce que jiw amul engrais amul yow ban pexe ngay am foog nga dem uti nga dem peut être amoo pexe mais foog nga dem

mais ñooñu aussi ñun dañuy di au niveau de force paysane dëkk buñ dem aussi danañ def des enquêtes diagnostique boo xam ne ba ñooñu danañ fexe ba re ñu retourner ci seen i gox liggéey mën a bénéficié wu ci pro ay projet Agri Jeunes <noise> jël nañ dispositif yi ba nga xam ne <hesitation> suñ demee dans toutes les communes <hesitation> danañ am <hesitation> danañ recenser am repertoire boo xam ne

<noise> mais jigéen ñi tamit <hesitation> am na taxawaay boo xam te ne ni <breath> <hesitation> bu ñu bokkul ci ñiy ñiy ñiy ñiy ñiy ñiy de <hesitation> ba ba am ci projet itamit <breath> ñu bokk ci ñi nga xam dañuy participer ci développement bi
waaw donc je crois que comme ni ma ko waxee rek <breath> xam nga <hesitation> Agri Jeunes foog naa ne par rapport au à tous les projets yi nga xam ne ñoom ñoo fi ne agri Jeunes rek moom mooy wax ne tant dont tant de de de de femmes
de femmes
daf lay bindal comme exemple daa ne résultat bi nga xam ne moom la ñu soxla ci sensibilisation na nekk mille huit cent personnes bon xam nga foofu agri Jeunes jël na considération jigéen fulaal na jigéen faydaal na jigéen ba nga xam ne la majore partie ñi ngi nekk en formation am na ñi nga xam ne avec <hesitation> Caritas ñu ngi en formation profsessionelle
ci biir ci biir kii bi
Agri Jeu au niveau de Agri Jeunes

<breath> am na ñoo xam ne ñu ngi en formation à <hesitation> <noise> à Nioro CPA du Nioro centre de formation professionelle bu Nioro ñu nga fa <hesitation> y' a dès dès fois danga leen di romb fii sax ñu yore ay boulousons ñu bind ci Agri Jeunes
waaw
waaw jeunes yooyu énu ngi en formation suñ paree ñu accompagner leen ñu dem liggéeyi waa jëriñoo
<hesitation> <hesitation> waa
donc je crois que lu am solo <hesitation> jigéen ñi occuper nañ ko parce que soo seetee sax pourcentage bi sax ëpp na cinquante pour cent
ok
dañ ko wax nii pour cinquante pour cent waaye ci këyit ci réalité bi jigéen ñin ëpp nañ cinquante pour cent voilà parce que man rendre naa leen visite au CEDAF bu Nioro <hesitation> bañ nekkee formation dem naa vraiment au nom de force paysane <hesitation> encouragé leen et tout mais vraiment nama leen gisee <breath> ak engouement bi am xam naa ne ces jeunes là ñoom ils sont prêts pour relever le défi waaw
<breath> alors <hesitation> am na ñoo xam te ni ñu ngi suñ ginnaaw te <hesitation> jafe-jafe yi sànq comme lu mel ni médiation familiale et sociale bi <breath> <hesitation> autorités <hesitation> autorités <hesitation> locales yi ak administratives yi <breath> danañ ci taxawu ci naka
mooy maanaam <hesitation> fi mu ne nii je crois que suñu médiations sociales et familiales yi mooy <hesitation> jeunes yi nga xam ne ñoom presentir nañ leen pour ñu am financement te ñu jël xam nga agriculture daa soxla maraîchage daa soxla espace <noise> mbéy daa soxla espace mais espace boobu jeune bi

su amee projet bi day am jafe-jafe mais ñun loolu rôle boobu danañ ko joué te yemuñ ci dañoo ne ñun liñ ñu sas mooy cinq cent jeunes war nañ leen defal médiation sociale et familiale
cinq cent jeunes
dans trente deux famille
door ngeen ko
<laughs> <hesitation> non non ce sont des activités
ok
déroulé gu ñu ko parce que ñun étape par étape lañuy def
ok
mais une démarche intelligente dañoo ne émission rajo yi lañuy njëkkee parce que nit ñi danañ ñu déglu
ok
danañ am information bi ku ci amul information aussi mun nañoo woote wala <hesitation> gis ma wala gis sëñ Moussa mi nga xam ne léegi fi mu ne nii foog naa <laughs> dispositif bi lañ koy boole <laughs> <hesitation> je crois que ñooñu parce que lu njëkk rek

lépp luñ doon def dañu doon fëgg ndënd yëgle
ok
donc ñun loolu la ñu def ñaareel ba mooy la formation ñetteel ba les rencontres de sensibilisation et d' information au profil des jeunes ruraux
ok
ñeenteel ba mooy manaam accompagner les jeunes ruraux <hesitation> pour ñu mën a former la synergie de de projet
ok
<hesitation> juróomeel ba nekk nag une miss des missions de suivie moom mooy tax nga am un projet boo une démarche bi nga xam ne <hesitation> vraiment dana nekk résultats yu am <hesitation> solo yu mucc ayib parce que ñun suñu objectif mooy atteindre résultats yi nga xam ne moom lañ ñu sax te incha allah danañ ko atteindre parce que démarche bi ñ jël <hesitation> boobaa toutes les co composantes <hesitation> danañ ci boole bokk gis-gis bokk jëmin ba ñu atteindre suñu objectif
d' accord <hesitation> makkaan bi nga xamante ni <breath> tey jii nii éni ko ñi <hesitation> ki koy déglu <breath> nekk nekk Paafa nekk Mbadakhoune nekk Nournour wala mu nekk <breath> <hesitation> Kahone ci biir wala mu nekk Nioro wala mu nekk <hesitation> fu mu munti doon rek <breath> ne ci biir <hesitation> Kaolack geeg ne su ma demee Kaolack kat dama dem ci makkaanu Agri Jeunes su ma fa demee bëgg naa faa fekk Thierno Amath Sadji ñu wax ma fu muy nekk wala ñu jox ma numéro am wala ñu wax ma nu may def ba <hesitation> janoog moom waxtaan ceeg moom ci lii ma déggoon ci rajo beeg ci waxtaanam
<hesitation> <hesitation> waa donc loolu comme ni nga ko waxee rek
foog mu am siège
mooy maanaam suñu kilifa suñu employeur suñu projet mooy Agri Jeunes makkaanam pour foog nit ñi xam ko
très bien
makkaani Agri Jeunes projet bi nga xam ne moom la ñu wax PAFA <hesitation> foofu la Agri Jeunes nekk <hesitation> ku ko xamul aussi service des mines moom moo nekk ci ginnaawam jàkkaarloog gen brigade gendarmerie
service des mines
voilà service des mines
ok
<hesitation> ~bnaareel ba soo xamul suñu xamul loolu suñ demee <hesitation> gendarmerie <hesitation> je crois que <hesitation> mu ngi jàkkaarloog gendarmerie itam
ci route nationale
<hesitation> route nationale bi
très bien
<hesitation> force paysane nag <hesitation> ñu am nañ plate kii <hesitation> antenne yu bëri <hesitation> bu ci gën a fës au niveau de <hesitation> de de Nioro <hesitation> je crois que y' a la mission norvégienne en général foofu la ñuy nekk wala au niveau de <hesitation> Latmingué donc foofu aussi ràññee nañ ñu fa donc je crois ñaari ñaari renco ñaari lieux yooyu wala Agri Jeunes suñ demee rek suñ ma gisul it danañ leen jox sama numéro téléphone wala balaay loolu sax am na des gens très dynamiques là bas
ok
<hesitation> Ndeye Fatou Cissé ma nga fa Thirakh a nga fa
bokkul ak suñ Ndeye Fatou Cissé nag
<hesitation> non <laughs>
bokkul ak suñ bokkul ak suñu bos
waaw waaw waaw mais <hesitation> ñooñu vraiment gars yi daal <hesitation> vraiment y' a un personnel très dynamique
ok
boo xam ne lépp loo yàkkamti yàkkamti ñoom danañ taxaw waxxalal la ubbi say gët <hesitation> ubbi say xel ba nga xam ne yowx di nga mën a comprendre
d' accord
loolu moom dans le domaine de la ;fra la ;fra sensibilisation communication information agri Jeunes am na dispositifs yoo xam ne je crois que bépp projet man mosuma ko gis mu am ko
<breath> ndaw mi koy déglu ak fu mu munti nekk ci biir Kaolack <hesitation> yëgal ni bu fekkee ni <breath> jote nga ci information yi mu am lu lënt si sa bopp

foofu tamit boo fa demee <breath> di nga mën a jokkoo ak ki nga xam ne moom mooy Thierno amath Sadji <breath> di point focal lu ñetti dëkk yii di Kaffrine ak Fatick <inhales> ak <hesitation> Kaolack <breath> force paysane dafa mel ni dama koy dégg ak waa FONG <noise>
<hesitation> waa force paysane <hesitation> plateforme boppam la
liggéeyul ak FONG fédéraryion non gouvernementale bi nekk Thiès
non for force paysane ci sama connaissance lëkkaloo na ak FONG parce que ñoom ñëpp ay organisation lañ
très bien <hesitation> mu mel ni <hesitation> liñ ñu cëraleewoon ci waxtu bi nag <hesitation> daanaka li ci des bëriwul de <hesitation> Sadji ñu ngi ci càppaandawu émission bi
à non émi émission moom vraiment lu neex du doy donc <hesitation> dilay gërëmaat rek vraiment di gërëm <hesitation> sama kilifa <hesitation> di honorable aliou Dai ci ni ma ko waxoon rek disponible ak yaakaar ak kóolute bi nga xam ne am na ko ba lépp luñ lëkkaloo bi ak <hesitation> les projets là <hesitation> vraiment man <hesitation> man lay yebal <hesitation> du <hesitation> ci sama xam-xam nag du sama mën-mën ndax xaw ma mënu ma damay jéem donc di ko ciy gërëmdi gërëm bu baax a baax projet Agri Jeunes <hesitation> projets yu bëri gis nañ ko fi mais dispositif bi Agri Jeunes jël bépp ndaw boo xam ne déglu nga ko topp ko vraiment sa nekkin dina jëm kanam et tout le personnel aussi ñu ngi leen di félicité <breath> de par leur disponibilité seen engagement sans faille vraiment pour que jeunes yi mën a tekki ndax <hesitation> tekki nag bu sax dàkk la ñu wax waaw moom la projet bi wax te <hesitation> incha allah loolu dina antu par rapport ak activités yi ak cër yi nga xam ne moom la ñu jox les <breath> les opérateurs spécialisé
<hesitation> <hesitation> <breath> mu nekkoon <hesitation> Thierno Amath Sadji point focal <hesitation> bu agri Jeune tekki ndaw ñi horizon deux mille vingt cinq <breath> <hesitation> teewal fi Kaolack <hesitation> Fatick ak <hesitation> Kaffrine tey ñu doon waxtaanee <breath> li nga xam te ni moom mooy force paysane ak <hesitation> bépp njëriñ bu mu <hesitation> làmboo <breath> jajëfal leen mbokk yi yéen ñi nekkoon ci déglu bi jaajëfal Waly Maja Seck bi nga xamante ni moo nekkoon ci partie technique bi <breath> réalisation El Hadj Ibrahima Guèye pr&ésentation Serigne Moussa Kane des leen di ànd ak programme Alfayda FM 90 point 1 <music> jaa ngeen jëf